shin yana yiwuwa a koda yaushe a cika lokacin biyan kudin wuta ko ruwa da dai sauran su to amsar wannan tambaya na iya kasancewa eh ko a'a bisa yanayin rayuwar mutum da yadda yake tsara kudinsa cika lokacin biyan wadannan abubuwan kamar su wuta ruwa kudin haya kudin yanar gizo da sauran su daidai da lokaci na nuni da tsari shiri da sanin darajar lokaci amma kuma akwai lokuta da kalubalan rayuwa ke hana mutum iya biyan su akan lokaci a na farko idan mutum yana da tsari na kudi mai kyau zai fi saukin cika biyan dukkan wadannan abubuwa idan kana da idan kana da wata hanya tabbatacciya ta samun kudi kamar aiki ko kasuwanci sannan ka ware kudin wannann abubuwa zdaga farko kafin afani da sauran zaka iya biyan su da suki wannan tsarin yana hana rashin gaggawa ko karabar bashi daga wani don cika lokuta abu na biyu yana da kyau mutum ya kasance daajiyar gaggawa domin kwanaki masu wuya sau da yawa rashin cika biya wadannan kudade kan faru ne idan an samu rashin lafiya rashin albashi cikin lokaci ko wata matsala da ba'a zata ba idan kana da wani ajiya ko wani ah kudade daka aje zai taimaka maka wajen wato cika duk abinda ke gaban ka abu na ukku bazamu iya mantawa da cewa yanayin tattalin arziki na kasa yana da tasiri sosai saboda mutum yana iya kasancewa da tsari da shiri amma hauhawar farashi ko jinkirin biyan albashi na iya hana shi biyan wadannan abubuwa akan lokaci hakan na faruwa a rayuwa kuma yana bukatar hakuri da wato sababbin dabarun tsira ah akarshe dai yana yiwuwa mutum ya rinka biyan wadannan kudade cikin lokaci a koda yaushe don yana da shi mai kyau tsari da kuma sannin muhimmancin haka amma kuma saboda rashin tabbas na rayuwa ba kowa bane ke iya cimma hakan a kukkun saboda haka a matsayin mu na mutane ya kamata mu zama masu shiri jajircewa da kuma dauka matakin gyara idan muka fara fuskantar jinkiri wajen biyan hakokoin mu na yau da kullum

wace sana'a ce kuke dogaro da ita wajen fahimtar dokokin haraji ah a duniyar yau da harkokin kudi ke kara rikitarwa a fahimtar dokokin haraji na bukatar taimako daga masana sana'ar da ake dogaro da ita wajen fahimtar haraji itace sana'ar a kanta wato musamman wanda ya kware a fannin haraji wannan kwararre yana da ilimi da kwarewar dake taimaka ma mutum ko kamfani wajen bin dokokinharaji da kuma kauce ma matsaloli daga hukumomi na farko a kanta mai kwarewa a haraji yana da ilimin daya shafi dokokin gwamnati game da irin harajin daya kamata a biya nlokacin biyan su da yadda za'a cike takardun da suka dace misali akwai harajin daya danganci albashi harajin ribar kasuwanci harajin tallace tallace da sauran su ba kowane ke fahimtar wadannan ba sai wanda yayi karatu ko horo akai na biyu wannan kwararren yana iya taimakawa mutane su kauce wa tarar jinkiri ko rashin bin doka wasu lokutan mutum na iya mantawa ko biyan haraji ba dai dai ba wanda hakan zai iya jawo masu tara ko bincike daga hukumar haraji kamar irin su FIRS ko SIRS akanta zai tabbatar da cewa an biya duk abinda ya dace cikin lokaci da tsari ah ana ukku sana'ar akanta na taimakawa wajen ah wato a lissafa abinda ya kamata mutum ko kamfani ya biya ba tare da yawan kiyasi ko kuskure ba mutane da yawa sukan biya fiye da kima ko kasa da kima saboda rashin sani amma kwararren me haraji zai taimaka wajen lissafi da wato shawarwari da suka dace na hudu kwararrun masu mahaji suna iya bada shawarwarin da zasu rage nauyin haraji bisa doka wato suna iya nuna hanyoyin da za'a rage kudin haraji ta hanyar amfani da ragin haraji ko wasu tsare tsare da doka ta amince dasu a karshe idan ana son fahimtar dokokin haraji da kuma kiyaye doka akwai bukatar dogaro da sana'ar kanta me kwarewa a fannin haraji wannan yana hana rudani yana kawo sauki kuma yana kar mutum daga matsalolin da zasu iya tasowa daga rashin bin ka'ida sana'ar akanta wata ginshiki ce me matukar muhimmanci ga duk wanda ke hudda da kudi a zamanane

ka bamu labari kan abubuwan da ka cimma da safe bayan kafarka da yadda kakeji game dasu to yau da safe na tashi da karfin gwiwa da niyyar cika wasu muhimman ayuka wato da nasa a gaba tun jiya da zarar na idar da salla wato na asuba na dauki littafin karatu na domin na cigaba da karanta wasu shafuka da nike shirin kammalawa wannan ya taiamaka man wajen sake fahimtar wani darasi daya sha mani kai a baya naji dadi sosai ganin cewa nayi nasara a wannan fanni domin karatu da safe yana tasiri sosai a kwakwalwa to bayan haka na gyara daki na gaba daya na shimfida gado na share wato kasan dakin na kuma wanke a wato dan kwanukan dana ci abinci sannan na shirya kayan aiki na wannan aiki dukda cewa baiyi yawa ba amma yana bani natsuwa da kwanciyar hankali gyaran mahalli yana sa mutum yaji dadin zama da kuma saukin tsara tunani wato naji cewa ah wato na fara wato ranar cikin tsabta da kuma tsari na kuma dauki lokaci kadan a wato na dan motsa jiki ah na dan jujjuya nayi yan abinda da ake cema fush up kadan sannan kuma ah shi wannan motsa jiki yasa jiki na ya motsa kuma na wato farka ko jikin ya farka daga kasala baya haka sai na dan ci wato a karin kumallo dan sauki wanda ya hada da shayi da dankali wannan ya kuma cika man ciki yana kuma bani wato karin kuzari na cigaba da da sauran ayuka cikin natsuwa daga bisani na duba jadawalin ayukana na yau wato na tsara lokacin yin aiki da hutawa domin kada in gaji ko in manta da wani me mahimmanci na rubuta abinda zanyi da rana na rubuta abinda zanyi da yamma sannan kuma nasa alama akan abinda na riga na gama da safe to a takaice abubuwan da na cimma da safe sun hada da sallah da karatu gyaran daki da shirye shirye motsa jiki karin kumallo da kuma tsara jadawalin rana wato ah naji farinb ciki kwanciyar hankali da cikan buri domin na soma ranar da wato ah gamsuwa wannan yasa na samu kwarin gwiwa zuwa wato cewa zan iya fuskantar sauran ayuka na cikin nasara idan mutum ya fara da karamin nasara da safe hakan na haifar da wato karfin zuciya har zuwa karshen ranan

me kake yawanyi da safe bayan ka farka to da safe bayan na farka daga barci akwai wasu muihimman abubuwa dana sabayi a kullun kafin na fara sauran ayukan yau da kullin wannan tsarin yana taimaka man wajen kasancewa cikin shiri natsuwa duk abinda zanyi a cikin yinin abu na farko da nikeyi bayan na tashi shine ina gidewa ALLAH saboda ya bani damar ganin wani sabon ranan cikin koshin lfy bayan haka in tafi nayi alwala domin inyi sallar asuba wannan sallar tana da matukar muhimmanci a rayuwa ta domin tana sa na samu natsuwa da albarka tun a farkon ranar to bayan na idar da sallah ah nakan dauki lokaci kadan in karanta al-qur'ani ko a hadisan manzon ALLAH sallallahu alaihuwasallam ko littafin addini dai wanda yake da amfani domin ya faranta man rai kuma ya dorani akan tafarkin ilimi da tunani me kyau bayan haka na kan dan motsa jiki kamar yin su irin su juyi da hannu da kafa don wato na farka daga kasala na kuma sa jiki na na danji koshin lafiya to abu na gaba shine sai in gyara daki na nakan dan shimfida gado na na share kasan ah don wato ya fita da kyau wato wannan abu yana sani jin dadi sosai domin tsabta tana da muhimmanci a cikin musulincida kuma zamantakewa bayan haka nakan dan shiga ban daki domin wanka da tsabtace jiki sannan in shirya domin fita ko fara aiki daga gida idan ina da abubuwan da zanyi ta yanar gizoko aiki daga gida na kuma saba da cin karin kumallo wanda yawanci yakan kasance shayi da kosai da biredi ko kuma shayi da dankali ko doya wannan abinci me sauki wato ah yana bada kuzari domin ah ina iya ci gaba da aiki cikin karfi to bayan karin kumallo nakan dauki lokaci in duba jadawalin abubuwan da na tsara domin yinin to me nike dashi a gaba ina zanje wane aiki nike dashi to a karshe dai abubuwan da nikeyi da safe bayan na farka sune ina godewa ALLAH a karatun al-qur'ani motsa jiki gyaran daki da wanka ah karin kumallo da kuma tsara ayukan yinin

yaya kake sa wato kula da jikin ka da safe ya zama mai abu mai dadi to kula da jiki da safewani muhimmin bangare ne na rayuwa musamman idan mutum yana so ya kasance ciki koshin lafiya da annuri a gareni na koyi hanyoyi da dama da suke sa wannan aikin ya zama mai dadi da sauki ba nauyi ko wahala ba da zaran na farka daga bacci na fara da tabtace baki da fuska wanda wato ah wanda hakan ke sa ah ni naji karin kuzari da yawa sannan kuma yin da wato sabulun fuska me kamshi da brush me laushi yana taimakawa wajen farantawa a lokacin daga nan sai in shiga wanka wanda shine mafi muhimmanci nafi jin dadin wanka da ruwan dumi musamman lokacin sanyi ko kuma ruwa me dan sanyi a lokacin zafi domin farfado da jiki ina amfani da sabulu me kamshi da man wanka dake sanya fata tayi laushi kuma ta kasance da kamshi me dadi ah wankan da nikeyi ba wai kawai domin tsabta bane harma da natsuwa da wato sake sabunta tunani kafin na fusakanci ah lamarin duniya ah ina kara jin dadin kula da jiki na idan ina sauraren waka me sanyi ko kuma karanta wani abu me dadi yayin da nike shiryawa bayan wanka sai in wato goga man shafawa a jiki wanda bawai dan shada fata kawai ba a'a harma yana bani damar jin kamshi jiki na kuma na riga na saba wani lokaci ina amfani da turare me wato kamshi domin cikakken jin dadi da kara kima a gaba na ah sauran abubuwan dake sa wannan lokaci ya zama mai dadi shine yin komai cikin natsuwa bancika yin gaggawa ba na ware lokaci domin inyi komai cikin kwanciyar hankali ba tare da sauri ko damuwa ba idan mutum yayi haka zaiji tamkar yana kula da kansa soyayya bayan haka ina yawan shafa man baki gyaran gashi ko yin dan wato kwalliya me sauki idan akwai bukata duka wadannan yana sani inji ina cikin tsari da kaunar kaina wannan kankanuwar kulawa nada tasiri a yadda mutum zai fuskaci rana yana bashi kwarin gwiwa da walwala to a takaice ina sa wato ah kula da jiki na da safe ya zama mai dadi ta hanyar yin wanka cikin natsuwa amfani da sabulun kamshi da man shafawa mai dadi sauraren abu me dadi kamar karatun al-qurani ko waka ko addu'oi sannan kuma yin komai cikin kwanciyar hankali da kuma soyayya da girmama kai

yadda nike shirya kaina domin fuskantar rana wato shirya kaina domin fuskantar rana yana da matukar muhimmancia gareni wannan yana taimaka man wajen samun tsari da natsuwa wanda ke bani damar gudanar da ayuka cikin kwanciyar hankali da inganci a duk safiyar dana tsahi na kan fara da godewa ga ALLAH saboda ya bani damar ganin wata sabuwar rana sannan nayi sallar asuba kuma wannan salla tana sanya ni jin dadin rayuwa da kwanciyar hankali kafin in tunkari sauran ayuka na ranan to bayan nayi sallah ina daukan lokaci musamman don gyaran jikina da tsabtace jikina na kan fara da wanka wanda ke sani jin dadi kuma nakanyi amfani da sabulu mai kamshi da man shafawa wanda ke sanya fata tayi laushi kuma tana kara kyau wato wankan yana taimakawa wajen kawar da gajiya da kuma farfado da jikina daga kasala wannan lokacin wankan yana bani damar samun natsuwa saboda haka bana gaggawa wajen yinsa ina yin komai cikin kwanciyar hankali to bayan haka ina gyara daki na domin tsabtace mahalli wannan yana taimaka man wajen samun kwanciyar hankali a lokacin da nike aiki ko karatu duba da cewa nayi gyaran dakin yana sa naji cewa na fara ranar cikin tsari da tsabta wanda ke bani damar fara aikin da kyau na kuma shirya domin fita ko yin aiki na duba abubuwan da zanyi a yau na tsara yadda zan raba lokaci domin yin aiki da lokacin hutu da sauran abubuwan dai da suka zama wajibi nidan ina da aiki daga gida ko wani abu da zanyi a ofis nakan tabbabtar na tsara komi domin guje ma damuwa wannan yana taimakawa wajen rage tashin hankali da kuma tabbatar da cewa zan iya kammala ikin da kyau sannan na dauki kari na abinci mai gina jiki kamar wato shayi da biredi da kosai da irin su dankali wannan yana bani kuzarida karfi gwiwa domin in cigaba da domin in cigaba da aiki ah wato tsawon yinin to a takaice dai hanyar da nake shirya kaina domin fuskantar ranar ta hada da sallah da godewa ALLAH wanka da tsabtace jiki gyaran daki tsara ayuka da tafiyar da lokaci cin abinci me gina jiki da kuma kula da fata jiki na

mafi kyaun abincin karin kumallo na da kuma yadda nikeji idan an jinkirta shi a gareni shayi da biredi da kosai yana daga cikin amfi kyaun abincin karin kumallo wannan abincin yana da saukin hadawa kuma yana da matukar gina jiki to akwai koko ma wanda akafi so da shayi ko nono yana bani kuzari da dandano me dadi kosai kuma wanda akayi daga masara ko wake yana hada wato da sinadarai masu kyau da suka taimaka wajen bani karfin jiki da kuma kyakkyawar fatar fata wannan abinci yana wato da dadawa jiki musamman idan an hadashi da kyau yana cika ciki kuma yana daba lafiya a cikin kowane lokaci na rana idan na fara safiya da shayi ko koko da kosai inajin kwarin gwiwa sosai da kuma natsuwa wannan abinci yana taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya dakoshin lafiya domin yana da abubuwan gina jiki masu kyau kamar irin su carbohydrate da da sauran su wadanda ke taimakawa wajen bada kuzari saboda haka lokacin da wato nasha ah koko da kosai na kanji kamar na shirya don fuskantar dukan wanui kalubalan ranar da zata kawo amma idan an jinkirta karain kumallo ko kuma an dan yi wahala wajen shirya shi to nakan fara jin damuwa da gajiya wannan yana faruwa ne saboda banida karfin jiki sosai idan ba'a cikani da abinci me gina jiki ba a wasu lokuta jinkirin karin kumallo na iya sani jin yinwa da kuma gajiya cikin sauri idan ba'ayi karin ah kumallo ba ko kuma aka sha wahala wajen samun abinci da nike so to na kanji kamar ina rasa wani abu me mahimmanci a cikin ranar kuma wannan yana sani a jin wato rashin jin dadi wanda zai iya shara yanda nike aiwatar da ayuka na yau da kullum a rana to a karshe gaskiya nafi jin dadin samun shayi da kosai da biredi ko kuma koko da kosai da biredi da safe domin yana bani karfin gwiwa lafiya da kuma karfin jiki jikirin wannan abinci yana iya sani rashin jin dadi da gajiya amma lokacin da aka samoshi da wuri yana tabbatar da cewa zan iya fara ranar cikin kyakkyawar lafiya da natsuwa

yadda wato naji dadi lokacin da nayi tare da iyalina kwanannan nah wato lokacin da na wato kwashi da iyali na karshen mako daya gabata ya kasance daya daga cikin lokuta mafi farinciki a rayuwata mun tsara cewa zamu kwashe ranar lahadi wato ah tare ba kuma tare da aikin ofis ko hayaniyar duniya ba wannan lokaci da muka ware domin junaya bamu damar sake haduwa wato da fahimtar juna sosai kuma ya zamawani abu me mahimmanci da bazan manta dashi ba da safiyar ranar mun fara da cin karin kumallo tare a cikin ah watofalon gida matar tawa ta dafa koko da kosai yara kuma suka taimaka wajen kyaran tebir cin abinci tare ya bamu dama mu tattauna abubuwa da suka faru a cikin mako inda kowa ya bada labarin abinda ya fuskanta a makaranta ko aiki to wannan ya bamu wato dariya sosai har sai da muka manta da gajiya ko damuwar da take tattare damu to bayan mun huta dan lokaci mun fita zuwa wani pilin shakatawa a cikin gari munyi tafiya a kasa tare yara na wasa da kwallo ni kuma ina daukar hotuna yaran da kuma matata tana jin dadin nimfashin iska mai tsabta da karar wato tsuntsaye wato wannan tafiya ta sanya mu munji dadin kasancewa tare da juna ba tare da tashin hankali ba to mun kuma sha ice cream wato tare inda kowa ya zabi irin wanda yake so a can muka hadu da wasu yan'uwa muka zauna tare muna tattaunawa muna dariya wannan haduwar ta kara mana nishadi da farin ciki da daddare mun koma gida mun shirya wata karamar liyafa a gida inda muka kunna waka yara sukayita rawa sannan muka kalli film tare lokacin yana ta tafiya cikin farin ciki harma bamu san lokaci wato ah dare yayi sosai ba nbayan haka kowa ya tafi gado da murmushi a fuskarsa to ah wannan rana ta koyar dani mahimmancin lokaci da iyali sannan kuma da yadda zama tare da juna ke kara kauna da fahimta a cikin ma aurata da iyali to a yau duk lokacin dana tuna da wannan lokacin saina ji dadi a zuciya ta ina fata mu cigaba da tsara irin wannan lokacin akai akai domin gina kaunar iyali me karfi da kuma wato ainahin farin ciki me dorewa a rayuwar mu dana yayan mu

abubuwan da nikeyi da safe wato don taimaka man wajen mayar da hankali to duk safiya na na ware wasu ayuka dake taimaka man wajen mayar da hankali da tsare rayuwata cikin tsari wadannan ayuka sun kasance wato mani muhimmin bangare na rayuwa ta saboda suna taiamaka man wajen shiryawa domin fuskantar ayukan yau da kullin cikin natsuwa da hankali to da farko sallah ta asuba sallah ta asuba itace matakin farko bayan na tashi daga bacci ina wanke fuskata sannan na gabatar da sallan bayan nayi alwala kenan to a wannan lokaci na ibada yana sa zuciyata ta huce kuma inajin wato karin kusanci zuwa ga mahalicci na ALLAH madaukakin sarki wanda hakan na taimaka man wajen samun kwanciyar hankali da natsuwa a zuciya ta to bayan da idar da sallah ina dan karanta al-qurani wannan yana motsa kwakwalwa ta yana kuma farfado da tunani na wato kalaman hikima da koyarwar da nike samu suna zame man ja gora waje tsara tunani na da kuma fahimtar abubuwa cikin zurfi to abu na gaba kuma shine ina shan ruwa da dan abinci mai sauki haka kamar irin su shayi koko da kosai da ko biredi wannan abincin yana kara man kuzari da lafiyar jiki kuma yana sani jin kwari da koshin lafiya idan naci abinci mai kyau da safe bazanji kasala ko gajiya da wuri ba kuma hakan yana taimaka man wajen maida hankali sosai ga ayuka sannan ah ina wato tsara jerin abubuwan da zanyi a rana wannan aiki wato yana bani damar sanin abubuwanda su kafi mahimmanci da yadda zan raba lokacin yadda ya dace lokacin dana rubuta ayuka na hakan yana rage rikice rikice tunani kuma yana sani wato am iya bin doka da oda cikin aikin da nikeyi a karshe ina kauce wa yin amfani da wayar salula da safe har sai na kammala manyan ayuka na na farko saboda wayar tana daabubuwan dake janyo hankali kamar sakonni shafufukan sada zumunta da dai sauransu na fiso in tsaya daga wato ah gare ta domin in maida hankali ga abinda ke gaba na to ah duk wadannan abubuwa suna taimaka ma n wato na fara wato rana na ko safiyar rana cikin natsuwa kuzari da kuma daidaitaccen tunani hakan yana san dukan abun da nikeyi ya kasance cikin tsari ah da kuma kula da natsuwa da kuma wato inganci